Awa tozomona ezali bisika ko batela ba mpate, kasi tomoni ba ngombe nde eza na kati ezo lia matiti ba tungeli yango esika ya ko fanda.

Awa tozo mona eza bato oyo ba sangani, me mingi mingi na elili oyo tomoni bato misatu oyo ba tali biso bango nyonso misatu ba simbi ba sani na maboko bazo lia biloko.

Awa tozomona eza bisika oo babongisaka mituka kasi bafungoli motuka na bisika ya liboso pe liboso ya motuka yango batie mashine ya kobongisa.

Awa ezolakisa biso kelasi me eza bisika ya kosakana pe ezolakisa biso soki eza kelasi te eza eklise me mingi mingi tozomona eza neti eaelaikelasi yango monana esi eimeli tolobi kelasi po tomona eza na baezibele ebele po eklise eye kozala boye te wana eza ezomonna eza kelasi.

Elili oyo ezo lakisa biso kilikili eza ba mafuta ya kopakola eza ya kolamba te

Elili oyo ezo lakisa biso ndako oyo bazo tonga ,ebongo ndako yango esili nanu te po basi batie kaka ezibeli moko na mususu eza nanu polele nde yango wana pe matiti eza wana ezo monana.

Na kati na elili oyo tozali komona lisanga ya bato, kasi bato yango koza bapaya oyo baye balati bango nyonso babikoti, kasi bamosusu bazalaki bato oyo baza na lolenge ya kozala kaka, pe tomoni mwana pe bato yango bazoloba bapa yango bazoloba.

Awa to zali ko mona ezali mafuta ya copakola eza mibale. Kasi na moko oyo ezo monana mingi mingi ezali mafuta ya carolit. Pe to kotala na elili elakisi biso mafuta ya bana basi. Mafuta yango eza ya ko kangama.

Awa eza na katikati ya mboka kasi oyo tozo mona na elili oyo eza ko laksa ete ezali fulu basi basi tié yango katikati ya balabala pe fulu yango bazo bimisa salite yango te tomoni, ba milangi, ba salite ya kolia ba milanga ya komela, ba biloko ebele ebele esali neti wana eza fulu ya makasi .